Umongikazi uhlaba omunye wabantu esigabeni. Uvikelwa umkhuhlane we Covid okewamemetheka. Kukhangelelwe ukuthi abantu abazahlatshwa asoze babambe lomkhuhlane ngensuku ezizayo.

Odokotela bafundisa ngezempilakahle ikakhulu ukumemetheka kwemikhuhlane eyande ukuthi ibulale abantu. Bayatshengisa ukuthi abantu bangaziphilisa kanjani ukuze limkhuhlane ingamemetheki.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale begeza izandla ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba leli igcikwane liyingozi kakhulu nxa lisuke langena komunye. Lilakho ukuletha ukufa ebantwini.

Abezempilakahle okubizwa kuthiwe yi outreach team sebephumile bayancedisa abantu esigabeni, bancedisa labo abaphathekileyo emzimbeni kube khona njalo abanye abathatha amaphilisi.

Abezempilakahle abakhangela ngokumemetheka kwemikhuhlane batshengisa ezinye zezinto asebezamukele abazazisebenzisa ngesikhathi besiyaqala umsebenzi wokuvikela imikhuhlane.

Abezempilakahle bahlaba isigulane ijekiseni, kukhangelelwe ukuthi kuvikelwe umkhuhlane owande ukumemetheka ngesikhathi ungakaze ugcwale esigabeni. Lokhu kwenzelwa ukuvikela angabe bengakawutholi.

Abantwana abangamankazana nxa befika iminyaka elitshumi, bahle baqale ukufundiswa ngokuziphatha kahle njalo bafundiswe ukusebenzisa amapads ukuze bakwazi ukuzinakekela lokuhlanzeka.

Elizweni lakithi abantwana bonke kulezigaba abadlula kizo ezokuphiwa imithi. Imithileyi egoqela ukuthontiselwa, ukuhlatshwa kanye lokuhlolwa imikhuhlane eminengi

Abezempilakahle abazakhangela ngomkhuhlane lowu omemethekayo njalo othelelwanayo sebelungiselele ukuthi bamukele bonke abantu abezayo esibhedlela. Sebegqokile impahla zokuzivikela.

Umntwana olezinyanga ezimbalwa ezelwe usekilinika ukuyathontiselwa ukuze avikele imikhuhlane ehlasela abantwana. Abazali kabahambise abantwana ekilinika.

Ama organisation akhangela ngamanzi ebambisene lohulumende bazakwenza ijumo lokulandelela zonke indawo ezinika abantu amanzi bekhangela ukuthi zihlanzekile yini?

Abantwana besikolo bayakhuthazwa ukuthi bahlale bevale amakhala njalo behlale begeza izandla ukuze bavikele ukumemetheka kwegcikwane elihluphileyo kakhulu.

Umongikazi ugqoka impahla zokuzivikela ukuthi engabanjwa yimikhuhlane eminengi nengi, sesiya ngena ebantwini abagula imikhuhlane ethelelwanayo njalo wenzela ukuthi limkhuhlane ingambambi.

Lesi yisibhedlela sabakhulelweyo, umongikazi uhlola umama ozithweleyo umfutho wegazi emzimbeni wakhe uyamkhangela ukuthi lingabe liqanse kakhulu ukuze amsize.

Abezempilakahle sebegqokile impahla zokuzivikela ukuze bangawubambi umkhuhlane lowu omemetheke kangaka. Bayakhuthaza njalo abantu ukuthi bangagcwali indawo yonke kusenzelwa ukuvikela lumkhuhlane.

Namuhla kungoLweSithathu ilanga lokuhlolwa kwabantwana ekiliniki. Abazali bonke abalabantwana abancane babalethile ukuze bazothontiselwa abanye bazohlatshwa ikanti njalo abanye bazoyelatshwa.

Abezempilakahle bakhulumisana lesigulane mayelana lomkhuhlane omphetheyo. Bagqokile bazivikela ukuze lumkhuhlane ungabanamatheli.

Owezempilakahle uyatshengisa impahla yokuzivikela ukuze umkhuhlane onjenge flue ungathelelwana. Bayancedisana bebonisa ngokuqakatheka kokuzivikela emkhuhlaneni ukuthi ingamemetheki.

Umntwana osaqala ukufunda ukuhamba ,uyesaba ukuma phezu kwesikali .Ukuze bambone ukuthi uselesisindo esinganani ,njalo kuyahambelana yini leminyaka yakhe.

Udokotela uthontisela umntwana kuvikelwa umkhuhlane wendingindi. Umama ubambe umntwana ukuze ananzelele ukuthi lumuthi uyawuthola wonke kawukhafuli.

Umama ubambe umntanakhe ngesikhathi umongikazi emhlaba ijekiseni, umntwana ubephathekile etshisa umzimba yingakho umama ethe kungcono amlethe esibhedlela.

Owezempilakahle oqhatshelwe ukuhlola abantu umkhuhlane we Covid. Bathi umsebenzi wabo usuqalile njalo abantu bayeza ngokunengi ukuzohlolwa.

Abeze mpilakahle umhlaba wonke jikelele, bathethe ithuba lokuhambela izigaba ezehlukeneyo. Bekhangela ngokukhula kwabantwana langempilo yabantwana. Ukuthi bahlanzekile bakhula kuhle, ubude babo, umzimba wabo kanye lokuhlambuluka emzimbeni.

Olunye uhlangothi lwezempilakahle olukhangele umhlaba wonke oluncedisa kakhulu ilizwe lakithi e Zimbabwe, ebantwaneni abadala kanye labo bonke abantu ukuthi bathole impilakahle esezingeni elingaphezulu.

Lamhlanje ngoLweSithathu omama babantwana, abadlezane kanye labomama abazithweleyo bathe gwaqa belande abezempilakahle ukuze abantwana babo bazohlolwa abanye ngabazothontiselwa.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bavakatshele abadala bebafundisa njalo bebakhuthaza ngezinye indlela zokunakekela imizimba yabo ezizakwenza ukuthi bengalandwa yimikhuhlane yonke.

Bonke akade bekhona emkhankaseni wokufundisa ngengozi yokusebenzisa izidakamizwa baphiwe izikipa ezibhaliweyo mayelana laleyo ngozi ukuthi abantu bahambe bebala.

Abantwana batshengisa injabulo ngesikhathi begezisana izandla belungiselela ukuyafolela ukudla. Ukudla sokuyingxenye yesikolo njalo namuhla badla isitshwala le ndumba.

Abezempilakahle bafundisile abantu ezindaweni ezitshiyeneyo ukuthi bageze izandla ngamanzi agijimayo. Lokhu kwenzelwa ukuvikela imikhuhlane ethelelwanayo.

Ugogo uvuke evalekile emphinjeni ehlutshwa ngamadlala. Wasevukela ekiliniki ,bafika bamuhlaba ijekiseni ngumongikazi .Ulethemba lokuthi uzalala esesizwa ngcono .

Usuphelile umhlangano okade ukhona esibhedlela owezempilakahle. Bekulabodokotela, omongikazi kanye labanye abaphathi esibhedlela. Bekukhona njalo izakhamizi ezincedisana labo.

Abenhlanganiso egoqela amazwe wonke benza umhlangano wokuqalisa umnyaka bekhangelele izinto abafisa ukuzenza ukuthi zizoqalisa nini, zenziwe njani njalo zihambe njani.

Inhlanganiso ekhangela ngezempilakahle inxuse bonke abasebenza nge home based care, ukuthi babuye bezovuselela izifundo zabo ukuze bakhangele abagulayo ngendlela entsha.

Owezempilakahle unathisa umntwana umuthi, umama ubambe umntwana ukuze ananzelele ukuthi umntwana uyawuginya lumuthi. Kuyamjabulisa ukubona abezempilakahle bephatheka kangaka ekuncediseni abantu.

Abafundi bageza izandla emanzini agijimayo. Lokhu bakwenza ngoba umbalisi wabo ebakhuthazile. Ubeqeda kubafundisa ukuthi izandla zigezwa njani ukuze zisale zihlambulukile.

Abezempilakahle bancedisa umama ukunathisa umntwana umuthi. Umntwana umkhangele emehlweni umuntu angamaziyo okhanya ebobotheka kangaka emsiza ngokuthi anathe.

Njengoba lonyaka kome kangaka, izulu lingananga abantu abanengi abavunanga ngitsho. Inhlanganiso ye ORAP iqalile ukunika abantu ukudla ukuze baphile.

Umntwana ulungiselela ukuthwala ibhakede lamanzi. Amanzi awakhileyo ahlanzekile, kodwa ugcwalise kakhulu ibhakede leli lizahamba limsinda ngabe uyaliphungula ukuze lithwaleke.

Abazali babuye ngobunengi ngesikhathi besizwa umkhosi wokunxuswa emhlanganweni. Umhlangano lo umayelana lezempilakahle. Babuyile abafundisayo ukuze abadala bancedakale.

Izikolo ezinengi sezilamatanka ukuze amanzi ahlale ekhona. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bangasweli amanzi okusebenzisa esikolo njalo amanzi abo ahlale ehlanzekile.

Umama labantwana bakhe basesikotshweni ukuzokukha amanzi. Bakha amanzi lawo ukuze bayowasebenzisa ngekhaya. Amanzi esikotsho esigabeni sabo ayaziwa njengamanzi ahlanzekileyo.

Uhlangothi lwezempilakahle olukhangele umhlaba wonke jikelele luvakatshele esibhedlela saseLupane ukuyaxoxisana laboDokotela kanye lezisebenzi zonke zasesibhedlela, ukuze bazwisise okungabe kufuneka.

Abezempilakahle baqeda kufundisa amahome based care indlela ezintsha ezokuvikela ukumemetheka kwemkhuhlane. Ngakhoke sebezasuka belandelela abantu emakhaya abo bebancedisa.

Omkhulu wezempilakahle okhangela ngokwengqondo uvakatshele esibhedlela sabantu abaphathekileyo engqondweni ukuthi ayekhulumisana labo babonisane ukuthi bengenzanjani ukuze basizakale.

Inhlanganiso ekhangela ngezempilakahle ikakhulu ngokwengqondo, bakhuthaza abafana kanye labo baba ukuthi basondele kakhulu ukuze benelise ukukhuluma ma kulezinto ezibahluphayo.

Usetholakele ubaba okade edingwa kodwa isimo akhanya ekiso kubonakala angani ngumuntu osehlutshwa ngumkhuhlane wengqondo ngakho ke imuli yakhe iyaziswa ukuthi ingamthatha imsize ngokumhambisa emtholampilo ukuze ancediswe.

Abenhlanganiso Zama NGO abakhangele kakhulu ngezengqondo balungiselela ukuthatha ijumo bekhangelele ukulandelela abantu abahlutshwa yimikhuhlane yengqondo ukuze bebancedise

Umama uxoxa ngengozi yokusebenzisa izidakaminzwa etshengisa ukuthi zihlukuluza kangakanani engqondweni lasemzimbeni. Ebonisa ubungozi obukhangelele ukuthi buzabuya empilweni zabantu nxa beqhubeka besebenzisa izidakaminzwa.

Umgcinisihlalo wekhomithi elikhangela ngabahlutshwa ngumkhuhlane wengqondo usexwayisile abantu ukuthi bananzelele izinto abazisebenzisayo ezinjengezidakamizwa.

Bayabobotheka abantwana ngoba bajabulile. Obafundisayo ubaxoxela indaba ezimnandi. Kuhle ukubona abantwana bethabile kanje. Kuyatshengisa ukuthi baphilile kahle.

Elizweni lakithi kulelanga elilodwa elibekelwe ukuthi sihlanyele izihlahla. Sikhangelele ukuthi yiyo indlela yoku gcina imvelo. Umuntu lo muntu kukhangelelwe ukuthi ahlanyele isihlahla esisodwa.

Bajabulile abazali emaphandleni ngoba umkhankaso wokuhlola amehlo uqalile. Lumkhankaso ukhangelelwe ukuthi uzathatha amaviki amabili, ukhangelelwe ukuthi abantu abadala bonke bathole ukuhlolwa mahala.

Ugogo ujabulile kakhulu ukuthi seluze lwafika usuku akade elulindele kakhulu. Usuku lokuthi bazoyelatshwa amehlo ngoba amehlo abesemhluphile okwesikhathi eside eswela angakwenza kodwa ngalolo suku ujabulile ngoba babuyile odokotela abangabhadalisiyo.

Udokotela uhlola omunye wezigulane ukuthi engabe elele njani wavuka njani eqathanisa layizolo ngesikhathi emcina. Uyambonisa ukuthi angenza njani ukuze abe encediseka athole ukwelatshwa.

Lapha kuse Laboratory yesibhedlela yikho okugcinelwa khona imithi eminengi. Imithi yakhona yande ukuba yingozi. Kodwa nxa ise Laboratory isendaweni evikelekileyo.

Besesiside isikhathi izakhamizi zeBulilima zihamba imango emide zilanda amakliniki lezibhedlela. Namhlanje bajabulile ngoba bekuvulwa iklinika eseduze labo.

Umntwana okade engezwa kahle uhanjisiwe ekilinika wasehlolwa, ngalesi isikhathi sebemhlaba ijekiseni ukuze ukutshisa lokhu akuzwayo kwehle, uzabangcono umntwana ilanga lisiyatshona.

Namuhla lusuku olukhulu lokwelatshwa kwabantwana abakhubazekileyo. Iziphathamandla zempilakahle zizile ukuze zikwazi ukuncedisa laba bantwana ukuze labo bathole impilakahle njengabo bonke abantu.

Abezempilakahle abagoqela odokotela kanye labanye abancedisana labo balungiselela ukuqala umsebenzi, bayakhulumisana babonisane ukuthi ngalolosuku bazosebenza kanjani ukuze bayelaphe abantu benelise ukubaqeda ngesikhathi.

Lezi zindlela ezimbili eziqonda esibhedlela. Abahamba ngenyawo basebenzisa indlela esesandleni sokudla. Abahamba ngemota basebenzisa indlela esesandleni senxele ukuze bengaphambanisani.

Lesi yisibhedlela esikhulu siyatshengisa isayini yalapho okubelethelwa khona kumbe okulabantwana abancane. Nxa umuntu engena esiya lapho okutholakala khona abantwana abancane uqonda lapho atshengiswa khona yileyi isayini.

KunguMvulo ekuseni izakhamizi sezithe gwaqa emtholampilo ukuze zithole ukwelatshwa. Babuyile odokotela abanegi abakhangela nge mikhuhlane ehlukeneyo ukuze bancedise izakhamizi.

Kuyaphithizela esibhedlela ngoba yisikhathi sokuvakatsha, izivakatshi zizile ngobunengi ukuzobona izihlobo zabo ezilalisiweyo yisikhathi esihle esekubona abantu bevakatshelana.

Izakhamizi zimile emzileni zilindele ukudindisa amabhuku aweklinikhi andubana bangene kudokotela bathole ukuncediswa kanye lokuhlolwa.

Abantu abadala asebephila ngamaphilisi anjengaweBP bathe gwaqa esibhedlela belinde amaphilisi abo ukuthi bawaphiwe njengenhlalayenza ngoba uhulumende ebathembisile.

Sekuyisikhathi sabongikazi ukuthi babhode esibhedlela bexoxisana lezigulane njalo bebahlola ukuthi sebezizwa njani bekhangelele ukuthi bebancedise ukuze basile bengahlali kakhulu esibhedlela.

Umphathi we university enkulu ukhulumile ukuthi abafundi abakhangelele ukuzoqala izifundo sebengahambisa izingcwadi zabo betshengisa ukuthi bafuna ukufundela ini

Lesi ngesinye sezibhedlela esihlala sihlanzekile abantu bayasithanda kakhulu, ngoba silayo yonke imitshina njalo labo dokotela bakhona bayawuthanda umsebenzi, omongikazi bahlala bebobotheka.

Isifikile imitshina lemithi esibhedlela okufundelwa kiso ukuba ngumongi kumbe umongikazi, kukhangelelwe ukuthi izancedisa abafundi bekwazi ukuphumelela ezifundweni zabo bekhangelele ukuthi yibo abazancedisa esigabeni kusasa.

Abezempilakahle abakhangela ngokuhlola abantu. Bahlola igazi abalithetheyo kwesinye isigulane bekhangela ukuthi kungabe liphethwe yini njalo igazi leli lilingene yini emzimbeni.

I laboratory yesikolo seMahlabezulu ethethe umnyaka wonke isakhiwa isivuliwe. Isilungele ukuthi abafundi bengaqala izifundo zabo, njalo inhle kakhulu.

Lolu luhlangothi olukhangela ngezempilakahle ikakhulu impilo yabobaba, indlela abenza ngayo. Banengi obaba abahlukumezekayo kodwa besehluleka ukukhuluma ngakho. Lolu hlangothi luyabalandelela lubancedisa ukuthi baphumele egcekeni ukuze bathole ukuncediseka bengakaze bazilimaze.

Mhla zingamatshumi amathathu enyangeni kaMfumfu ngesikhathi sehola lesithathu emini, kuzabe kulomhlangano wezempilakahle kufundiswa abantu nge Technology.

Namhla lilanga elikhulu lokuthakazelela (iWorld Aids Day) uzulu wonke esigabeni usukumile ukuzohlanganela labanye, kulabantu abaqhatshiweyo ukuthi bazogidela abantu.

Akade bekhankasela ezempilakahle bajabulile ngoba umnyaka usuphelile njalo inani labantu akade befisa ukuligoqela balenelisile umnyaka usiyaphela.

Odokotela baqeda ukuhlinza umuntu obeselesikhathi eside ehlutshwa ngamathumbu agoqeneyo. Bawavulile bawalungisa amathumbu akhe baqeda bamthunga usephaphamile lowomuntu.

Uhlelo lwamankazana okade lulungiselelwa luqalile. Uhlangothi olukhangela ngabesifazana luzaqala namuhla ukubafundisa abantwana abangamankazana ukuthi kumele baziphathe njani nxa sebefike kuleli ibanga.

Bahleli abadala kanye labantwana belindele udokotela okukhangelelwe ukuthi uzafika ngehola letshumi, udokotela lowu ubuya kanye ngeviki ngolweSithathu ukuzohlola ayelaphe abantwana.

Owesifazane ovakatshele isihlobo sakhe esigulayo esibhedlela usenanzelele ukuthi athathe luphi uhlangothi ukuze afike masinyane omunye ambone isikhathi sokuvakatsha singakaze siphele.

Odokotela lomongikazi bayabonisana ukuthi bangancedisa njani ubaba ukuze athole ukwelatshwa okumfanele njalo athole ukusila masinyane ukuze lezi inhlungu alazo, ziphele njalo ziphole.

Udokotela omkhulu wavula eyakhe ikilinika encane okubizwa kuthiwe yi surgery. Ikilinika yakhe leyi ilakho konke ongakudinga. Imtshina yonke ikhona, kufuneka kuphela ukuthi wenelise ukubhadala.

Lesi yisibhedlela esikhulu edolobheni. Kuyatshengiswa izindlela ukuze abantu bengalahleki. Kulabodokotela abakhangela ngesifuba ,kube labodokotela bamazinyo ,kube lalapho okuthengiswa khona imithi

Lo ngumbheda wesibhedlela oqamukileyo bawufuqa bewuhambisa endaweni ozalungiswa kuwo, ngakhoke ungalunga uzaphendukiswa ukuze uqhubeke usetshenziswa.

Kuyingozi ukutshiya umntwana ehlezi phezulu kwe (wheel chair)eyedwa sekungenzakala azihudule abesesiwa alimale, bayakhuthazwa abezantu ukuthi bananzelele izingozi ezingenzakala.

Irehabilitation centre leyi isincede abantwana abanengi abagula ngokwengqondo ngoba abanye bebehlutshwa yikuthi basebenzise izidakamizwa zagcina zibaphambanisa.

Udokotela wesifazana ulungiselela ukuyahlola omama abasanda kubelatha, ukuthi konke kuhamba kuhle yini bakhona yini abangane besizwa ubuhlungu besizwa imizimba yabo ilenga abafunda ukuncediswa.

Umama oqeda kwelatshwa esibhedlela uphuma igedi eqonde ngekhaya ngoba akade ekulandile konke sekwenzakele. Ujabulele ukuthi Abesibhedlela bamncedisile kuyoyonke imibuzo akade elayo.

Umama wamukela amaphilizi kanye lemithi esibhedlela akuphiweyo ngesikhathi eqeda ukwelatshwa. Ukhangelele ukuthi amaphilizi lawa azamdonsa ukuze kufike amabili amabili.

Yisikhathi sabo dokotela ukuthi babhode lezigulane zabo bebakhangela ukuthi babangcono yini kumbe kukhona okusafuneka. Omunye udokotela uxoxisana lesigulane bekhangelele ukuthi bengancedisana njani.

Lapha kuse central okulezibhedlela khona ezinengi. Kulesibhedlela sabantwana, esabomama, esabobaba kanye lesibhedlela sengqondo. Kuphinde njalo kube lesibhedlela esamehlo.

Abantu bayatshitsha beqonda khona esibhedlela ngoba sokuyisikhathi sokuvakatshela izigulane , bathwele ukudla abanye bathwele impahla ezizakuyancedisa abanye babo

Isigaba seMagadleni besesilesikhathi eside singela kilinika eseduze. UHulumende wenze okusemandleni wonke ukuthi abakhele ikilinika. Namhlanje iyavulwa.

I phamarcy leyi ilayo yonke imithi ongayidinga njaloumpheki wemithi nguye umnikazi we pharmacy leyi . Uyawazi umsebenzi awufundelayo njalo abantu besigaba bayaziqhenya ngaye.

Umzali bamhlola umfutho wegazi ukuthi uphezulu, kumbe ulingene ,kumbe ungaphansi ukuze ancediseke nxa sebemelapha umkhuhlane aze ngawo emtholampilo.

Abezempilakahle balungiselela ukuhlola isigulane ngokusifaka emtshineni ukuze bayenelise ukubona izitho ezingaphakathi emzimbeni wakhe lalokho okungabe konakele ukuze ayelapheke.

Umongikazi uxoxisana lesigulane esisehlelweni lokwelatshwa imvukuzane njalo bayabonisana ngendlela zokuphila ngesikhathi esesiya ngekhaya ukuze lumkhuhlane uvikeleke ungaphenduki njalo.

Ujaha lomamakhe bajabule kakhulu ngesikhathi beqeda kutshelwa ngudokotela ukuthi umkhuhlane wemvukuzane akade ewugula usuyelatshiwe waphela du emzimbeni njalo awusatholakali nxa bewuhlola ngemitshina.

Udokotela uxoxisana lesigulane esiphethwe yimvukuzane yamabele, embonisa ukuthi nxa bencedisana kanye labezempila kahle uzathola ukusila masinyane.

Udokotela wamehlo usebenzisa imitshina yakhe ukuthi ahlole ilihlo likagogo. Uyalibona ilihlo ingaphakathi kwalo, langangemuva yalo ngoba umtshina lo ubona konke okuselihlweni.

Udokotela okhangele ikhompuyutha ekhangele ukuthi umtshina ofakwe ekhanda lesigulane ungabe ubonisani, lomtshina ujonge ukuthi kubonakale ingqondo zakhe kungabe zilimele kumbe zisebenza njani.

Odokotela basebenzisa imitshina yabo yakulezinsuku ukukhangela ingaphakathi yomuntu ogulayo. Umtshina lowu uyancedisa ukubonisa zonke izitho ezingaphakathi komzimba womuntu.

I hymodylisis ngumtshina otholakala ezibhedlela, oncedisa ukukhipha ingcekeza emzimbeni uhlambulule igazi. Ubusu libisela njalo selihlambulukile. Uyancedisa kakhulu izigulane ezinengi ukuze zibe ngcono.

Uqalile umkhankaso wokwelatshwa mahala esigabeni seGwanda, emhlubulweni weMtshabezi. Odokotela bazabe beselapha abantu abemikhuhlane etshiyeneyo. Ngakhoke abantu bayakhuthazwa ukuthi babuye.

Udokotela uthwele ijekiseni. Uhlaba umuntu emunweni ukuze bathathe igazi balihlole, ukuthi lumuntu angaba lomkhuhlane bani, njalo engancediswa njani nxa sebebonile akugulayo.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bananzelele isilinganiso sokudla abakudlayo. Ukudla konke abakudlayo kumele kubekhona amanutrients aqakathekileyo njalo alingane.

Abezempilakahle ,bafundisa abantu ngokunakekela imizimba yabo. Bayatshengisa ukuthi isifuba sinanzelelwa njani nxa siphathekile .Bayabonisa ukukhwehlela ,ukuphefumula nzima kanye lokunye okutshiyeneyo.

Udokotela uhlola umntwana ezama ukudingisisa ukuthi okungabe kumenza etshise kakhulu emzimbeni kuyini, njalo ukhangelele ukuthi umntwana lo athole ukuncediswa empilweni yakhe ukuze ubuhlungu lobu akubo buphele.

Isikhathi sabodokotela ukuthi babhode esibhedlela bekhangela izigulane, bayabahlola ukuthi bengabe sebezwisa njani, abanye ngababanika amaphilisi kuthi njalo abanye ngababa hlabayo.

Odokotela benze umhlangano wokuxoxisana ngemkhuhlane esimemethekile. Bayabonisana ukuthi bengenzanjani ukuze abantu bavikeleke emkhuhlaneni leyi kanye labantwana.

Odokotela abalungiselela ukuhlinza isigulane bakhangele emtshineni wabo okwenzakalayo ngalowo ophathekileyo. Bayancedisana ukuthi bazakwenzenjani ukuze lumuntu asizakale.

Umkhuhlane weParkinsons ngumkhuhlane osuvamile ebantwini abadala . Uyabonakala uqalisa lumkhuhlane ,ukhula emzimbeni ukhula ngamandla kuze kufike isigaba sokuthi umuntu akasayenelisi lokuzenzela imisebenzi.

Kuthengwe imitshina emitsha ezibhedlela zika Hulumende. Ekhangelelwe ukuthi izancedisa ukuhlolwa kwabantu abaphathekileyo ukuze bancediseke ekwelatshweni imikhuhlane etshiyeneyo.

Owezempilakahle ulungiselelela ukufaka lubaba emtshineni ukuze akwazi ukumhlola ngaphakathi abone okungabe konakele ukuzekube lula ukuthi amncedise.

Nxa usebenza labantu ikakhulu usebenza esibhedlela kuqakathekile ukuthi uhlale ugeza izandla zakho ukuze zihlanzeke. Kunengi ongakubamba ungananzeleli okungakulethela imkhuhlane.

Eminye imitshina esetshenziswa esibhedlela ehambelana lensuku zanamuhla iyancedisa kakhulu ukuthi kubonakale ezinye izinto zinanzeleleke ngaseduzane.

Lawa ngama mbodlela agcinela imithi esetshenziswa ukuhlola izinto ezitshiyeneyo esibhedlela, kulakho ukuthi bahlole umkhuhlane abawubona ungajayelekanga.

Igazi elithethwe ekuseni ekilinika okumele liyehlolwa selifikile (eLaboratory). Seqalisile umsebenzi wakhe okumele alihlole, uzayazisa abantu impumela iviki ingakapheli.

Nxa ungena esibhedlela esikhulu emdulwini maqondana lomnyango, kunamathiselwe amaphepha amanengi abhalwe izinto ezinengi esiqakathekileyo esibhedlela. Eceleni njalo kule first aid kit emdulini.

Izibhedlela ezinengi ziphiwe imitshina yokuhlola izigulane kusenzelwa ukuthi nxa kuthe kwabakhona ophathekileyo bengathwali nzima besiya ezibhedlela ezikhatshana.

Owe radiology ukhangele i x-ray yesigulane kukhompiyutha yakhe ukuze abone ukuthi amaphaphu akhe alimele okunganani, engabe ehlutshwa yini njalo engancediseka njani?

Umfana wawa edlala labangane bakhe wahamba ekilinika bafika bamfaka emtshineni ukuthi bahlole b okungaphakathi kwesandla sakhe. Siphumile impumela bazamtshela ukuthi kwenzakalani.

Owayethethe igazi esiyalihlola usebuye lempumela. Ngakho ke zibhalwe phansi lezompumela ukuthi igazi lakhe linganani njalo lisebenza njani liyenelisa yini umzimba wakhe.

Osebenza elabhorethari yesibhedlela ubebhala izinto osekuzamele zithengwe, ezizafuneka ukuthi zisetshenziswe emalangeni alandelayo. Ngakhoke kuqakathekile ukuthi ahlale ebhalile.

Abezempilakahle sebelithethe igazi elizakuyahlolwa emalabhorethari. Igazi leli lizakhangelwa ukuthi lingabe lilemikhuhlane yini kumbe liyenela emzimbeni njalo akukho yini okunye okungabe kufuneka kulesisigulane.

Le yihofisa kadokotela omkhulu okhangela ngabantwana, ubekhangele ikhompuyutha yakhe ukuthi abale abantwana ukuthi sebebangaki abayelatshiweyo abathole ukuncediswa kanye labasandinga ukwelatshwa.

Lo ngumtshina otholakala ezibhedlela. Lomtshina uncedisa abantu abangenelisiyo ukuphefumula kahle. Uyabenza bazizwe bephefumula ngcono ukuze baqhubeke bephila.

Isiminengi imitshina ezibhedlela. Usukhona umtshina wokuhlola umuntu ingaphakathi yakhe. Izitho zakhe ukuthi zisebenzanjani, zilimelenjani, njalo zingancediseka njani.

Umama uxoxa labezempilakahle etshengisa injabulo ebonga isiphatho asitholileyo ngesikhathi elindele waze wabeletha. Uthi konke bekuhamba kuhle akula okumhluphileyo.

Udokotela uhlaba inkazana ijekiseni esandleni. Unkazana lo uze esibhedlela ngoba ephathekile. Uyikhangele leyo jekiseni ngoba uzwa umzimba wakhe uyesaba.

Odokotela bancedisana ukuhlinza ngesikhathi bebelethisa umama obelethe ngokuhlinzwa, bayabonisana bencedisana ukuze bekwanise ukuthi umama aphume ephila, kanye lomntwana aphume ephila.

Lamhla lilanga lokuhlola abantwana abazelwe begula kumbe abantwana abazelwe bekhubazekile. Umkhankaso lo ngowokuncedisa ukuthi bakhangelwe ukuba bengasizwa ngani ukuze babengcono.

Ujabulile umama ngoba ebelethe umntwana ongumfana. Besekulesikhathi eside elwisa. Lumntwana ngowesihlanu, elandela amankazana amane.

Umdlezane usesibhedlela ukuyayelatshwa imikhuhlane ukuze avikele umntwana osamunya ekuthini athole limkhuhlane.

Owesifazana osanda kubeletha ugulelwa ngumntwana esibhedlela. Udokotela uyamhlola ngokumthinta esiphaqeni ngesandla ukwenzela ukuthi azwe ukuthi utshisa okunganani umntwana.

Udokotela ulungisa ijekiseni azayihlaba umfana ngesikhathi somkhankaso wokuvikela indingindi ebantwaneni. Lumkhuhlane uvame ukuba yingozi.

UNkosikazi kamongameli uvakatshele esibhedlela sabomama abazithweleyo. Ubaphathele impahla zabantwana abancane kanye lokudla ukuze bancediseke. Ulusizo kakhulu emphakathini.

Umfana lo wangenwa yisibungu endlebeni ngesikhathi edlala labangane bakhe. Bavele bamgijimisa abazali bakhe bemusa esibhedlela bafika bamkhipha masinyane leso sibungu usengcono khathesi.

Esibhedlela seMtshabezi kuhlangothi olukhangela ngabomama abakhulelweyo kumbe abadlezane, kulabantu ababuya nsuku zonke ekuseni bezofundisa ngokugcina kuhle abantwana.

Omama balayinile belayinela ukuhlolwa i BP,unensi usahlola omunye wabomama njalo uyabhala phansi ukuthi i BP yakhe ingabe ilungile kumbe iphezulu kumbe ingaphansi.

Ebezempilakahle sebeqalile ukuhlola abantwana abancane. Abanye njalo ngabathontiselwayo abanye bayahlatshwa amajekiseni. Abazali kabaphangise balethe abantwana babo.

Izakhamizi ezingaphetsheya kwelizwe zihlanganele ukuze zincedise isigaba sakibo lapho abazalwa khona ngoba besekulesikhathi eside esigabeni kungela indawo yokugcinela imithi eqandayo.

Izibhedlela zamadolobho amancane seziphiwe odokotela abaqeqetshe ngeze Bio - med Orthopedic ukuze bakwazi ukuncedisa abagulayo abaqamuke amathambo bawahlanganise masinyane bengakaze balimale kakhulu.

Lowu ngomunye umhlobo wamanalithi osetshenziswa ezibhedlela. Usetshenziswa ngabodokotela nxa sebeqedile ukuhlinza isigulane sebetholile abakutholayo ngesikhathi sebehlanganisa inxeba.

Minengi imihlobo yembheda yezibhedlela kodwa ukhona umhlobo ongcono kuleminye. Lowombheda uyakwanisa ukuwuphakamisa emakhanda uphinde uwehlise, uwuphakamise lenyaweni uphinde uwehlise. Usebenza ngogesi.

Lezi zindlela ezihlukeneyo ezokuhambisa kulabo abangenelisiyo ukuhamba ngenyawo zabo. Zidalwe zehlukana ngoba abantu balezimo ezihlukeneyo.

Lo ngumtshina osetshenziswa ngodokotela. Bayawufaka endlebeni zabo ukuze balalele isigulane ukuthi kwenzakalani esifubeni. Inhliziyo itshaya njani kanye lezinye izitho.

Le ngemimye imitshina okukhangelelwe ukuthi izibhedlela zemaphandleni ziyithole ukuze abagulayo bengahambi imango emide belanda limitshina. Kutsho ukuthi okukhangelelwe ukuthi inyanga ezintathu zisiyaphela zonke izibhedlela zemaphandleni seziyitholile

Amajekiseni okudonsa igazi emzimbeni ayimihlobi eminengi ehlukeneyo. Okuqakathekileyo yikuthi umuntu ozawa sebenzisa abe lwazi ukuze angalimazi isigulane.

Lowu ngomunye wemitshina othengiweyo esibhedlela, kodwa lowu mtshina uyamangalisa ngoba uyabona konke okungaphakathi komuntu. Ungaze uwufake ekhanda ,uyabona konke okuphakathi kwekhanda.

Lo ngomunye wemitshina eyabe igxunyekiwe kusigulane itshengisa ukuthi izitho zakhe zangaphakathi zisebenza njani njalo umoya wakhe uhamba njani kanye legazi lihamba njani.

Lowu ngumtshina osebenza ezibhedlela otshengisa ingaphakathi yomuntu ikakhulu amathambo. Iyatshengisa ithambo ingabe lidabukile kumbe liqamukile. Liyabonakala ingaphambili yalo langemuva.

Lowu ngomunye wemtshina edonethiweyo luhlangothi lwezempilakahle. Kukhangelelwe ukuthi izibhedlela zonke zibe lawo. Abantu bengahambi imango emide besiya dinga leyi mtshina.

Ikhomputha yezibhedlela exhunywa ezigulaneni itshengisa ukuthi umuntu engabe ephila njani, izitho zomzimba wakhe zinjani, zisebenza okunganani.

Abezempilakahle bayakhuthaza abasebenza labo ukuthi bananzelele indlela abalahla ngayo amajikiseni kanye leminye imithi abayisebenzisileyo ukuze ingabi yingozi kwabanye abantu.

Owezempilakahle okhangela ngokuhlolwa kwegazi usethethe abantu igazi ukuze ahambe lalo ayelihlola. Impumela yakhona ikhangelelwe ukuthi izabuya phambi kweviki eyodwa.

Udokotela wesifuba ufuna impumela ze X-Ray yesigulani ekade sithethwe ekuseni. Ukhangela ukuthi angancediswa njani lumuntu ukuze asile.

Longumbheda wesibhedlela otholakala kuhlangothi okuthiwa yi ICU. Umbheda lo, wenzelwe abantu asebegula kakhulu. Kulemitshina eceleni exhunywa labobantu ukuze ibancedise.

Umongikazi uchasisela omunye wezigulane mayelana lomfutho wegazi emazisa ukuthi angenza njani ukuze igazi lakhe lihlale lisebangeni eliqondileyo lingakhweli njalo lingayehli.

Amajekiseni asetshenziswa ukudonsa igazi emzimbeni, ayimihlobo etshiyeneyo. Lapha silamanye ayiwo asesetshenziswa kulezinsuku ukuze umuntu angezwa buhlungu kakhulu.

Ngokuhamba kweminyaka ithekhinoloji layo iya ihamba itshintsha. Sekulemitshina eminengi esibhedlela. Kulomtshina wamehlo obona ilihlo ngaphakathi kwalo ukuthi lisebenza njani, lilimele okunganani lingancediseka njani.

Njengoba sesiphila esikhathini se-technology sekulemibheda edalelwe abantu abalimeleyo, abaqamuke inyawo, izandla, iqolo. Lumbheda iyabancedisa ukuthi bangathunukali.

Udokotela omkhulu wazise umphakathi ukuthi iSinex ngomunye womuthi onamandla oncedisa kakhulu abantu abalenkankili, abantu abaphethwe yimikhuhlane weflu, abakhwehlelayo bayakhuthazwa ukuthi bawusebenzise ngoba uyancedisa kakhulu.

Omongikazi bakhuthaza izigulane ukuthi nxa bethole amaphilizi kodwa engahambelani labo emzimbeni , ebahlukuluza, baphenduke bazokhuluma ukuze bawakhangele besebebanika lawo ahambelana labo emzimbeni.

Amaphilizi lawa asetholakala lasemakilinika ukuze ancedise abantu abahlala bekhathazekile ikakhulu abahlukuluzekileyo ngasengqondweni lasenhlizweni ukuze ekwazi ukubathoba bazizwe bengcono.

Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi umuntu osebenza ngemithi yesibhedlela ayinanzelele ukuthi uyibambanjani ingachitheki. Njalo nxa ebamba imithi ananzelele okuseduze layo.

Umama ukhamela amafutha esandleni ukuze agcobe ebusweni. Uyenzela ukuthi ubuso bakhe bube buthakathaka, njalo buhlanzeke ,buhlambuluke ,bubukeke.

Lumuthi wokukhwehlela ulamandla kakhulu ikakhulu ebantwaneni. Uyawathoba amaphaphu umuntu azizwe esengcono, lanxa ubutshaywa likhanda lokukhwehlela, lihle liphele ngaleso sikhathi unatha.

I chest Cough ngumuthi oyelapha iflue ,ukukhwehlela kanye lesifuba. Umuthi lowu ulamandla kakhulu ngoba ungawunatha uyahle uzwe isifuba sakho siphola ukukhwehlela kudeda kanye le flue isiba ngcono.

Lo ngumuthi wesikhiwa owelapha ukukhwehlela lesifuba. Abantu abakhathazwa yikukhwehlela kanye lesifuba bayakhuthazwa ukuthi basebenzise lumuthi ngoba usubonakele ukuthi ungumuthi onamandla ekwelapheni.

IHemorrhoid fissure ointment ngomunye wemithi encedisayo esikhumbeni somuntu . Umuntu ongabe etshile kumbe emile izilonda kumbe amaqhubu kuya ngokuthi yikuyini okumkhathazayo esikhumbeni.

Amanye amafutha agcotshwa ngabantu abalemizimba ephangisayo ukulimala. Umuntu wangikhona engathintwa yilutho olungahambelani laye uyambona esehaqazekile umzimba wonke.

Njengoba kuyisikhathi somqando abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale bezilungisele bathenge imithi yokukhwehlela ihle ihlale iseduze ukuze bangabuzwa ubuhlungu bokugodola.

Isikhona imithi eyenzelwe abantu abalemizimba okuthwa mibi, imizimba leyi iyaphangisa ukwethuka iyaqubuka eminye iyavuvuka, imithi leyo isitholakala emafamasi.

Ama aspirini ngamaphilisi alamandla kakhulu, aphiwa abantu abahlutshwa yimkhuhlane yenhliziyo, ayancedisa kakhulu ikakhulu umuntu nxa esephelelwa ngamandla.

Kulabantu abahlutshwa yikudinwa masinya. Umuntu engaze ayenzeni, uyazizwa esephela amandla. Asekhona amaphilisi abo abancedisa ukuthi igazi lifinyelele emzimbeni kuzozonke izitho.

Isitholakala lasezitolo eminye imithi yesilungu leyo mithi ngenika amandla ukuthi umuntu asebenze eqinile. iNatrol ngomunye wemithi yangkhona encedisayo.

Omama bethu bathi kudala besakhula babegcoba ngomfuma kodwa kathesi sekulemihlobo yamafutha eminengi amafutha okugcoba inwele, ubuso, izandla, inyawo kanye lezithende.

I Trylin ngumuthi wokukhwehlela lesifuba. Uyancedisa kakhulu umuntu nxa evimbene njalo evalekile ,awuphuzi ukuvula isifuba ikakhulu kulaba abavele behlutshwa ngumkhuhlane wesifuba.

Okhangela ngemithi yesibhedlela useqalisile ukuhlola ukuthi imithi abayigcinileyo isaselethuba lokusetshenziswa yini? Ukhangela isikhathi eyenziwa ngaso, isikhathi okumele icine ukusetshenziswa ngaso.

Udadewethu uthi lumuthi wamnceda kakhulu ngesikhathi inyawo zakhe ziqaqamba. Inyawo zakhe zazibuhlungu zixexebuka engazi ukuthi kwenzakalani wahamba esibhedlela bambhalela lumuthi.

Lo ngomunye wemithi oncedisa abantu abakhwehlelayo kanye labaphethwe yisifuba. Lumuthi uyapholisa ikhanda elibuhlungu kanye lokuqinisa amadolo. Bayakhuthazwa abantu ukuthi bawusebenzise.

Abagulayo bayakhuthazwa ukuthi bathathe amaphilizi ngendlela abalayelwe ngayo, bangadlulisi isilinganiso ngoba kuyingozi kungacina kubalimaza emizimbeni yabo.

Lowu ngumuthi odumileyo owabantwana oyelapha izifo ezitshiyeneyo ikakhulu umntwana nxa etshisa kumbe ebonakala ukuthi akaphilanga kahle uyasetshenziswa lumuthi ukuthi umntwana azizwe esengcono.

Lawa ngamaphilisi anathwa ngabantu abahlutshwa ngumfutho wegazi. Amaphilisi lawa bawanatha ekuseni, bawanathe emini kanye lantambama. Njalo isilinganiso sakho siyangokuthi ukhathazeke okunganani.

Ungezwa umzimba wakho utshisa vutha kodwa wena uzizwa ugodola .Kutshukuthi kukhona okungahambi kuhle ,zama ukudinga amaphilisi okuthiwa yi hayfever ayancedisa kakhulu emzimbeni.

Yonke imihlobo yamaphilisi uyayithola emapharmacy ,kodwa akhona amaphilizi owathengiselwa kuphela nxa uwabhalelwe ngudokotela okutsho ukuthi angeke uphambukuwathengiselwa nje.

Lawa ngamaphilisi esikhiwa ancedisa abantu. Atholakala emapharmacy ezibhedlela lapho okusemthethweni khona. Kuqakathekile ukuthi nxa uwanatha ulandele izixwayiso zawo.

Lawa ngamajekiseni abantwana abawahlaba ukuvikela imikhuhlane engenzakala besesengabantwana kumbe ezayenzakala sebekhulile. Lawa majekiseni agcinwa phakathi emqandweni ukuze engawonakali.

Odokotela bayaxwayisa ukuthi umuntu nxa ethe watshaywa likhanda angasebenzisa amaphilisi okupholisa ubuhlungu ananzelele ukuthi uyawasebenzisa okwensuku ezimbalwa angadlulisi amalanga alitshumi.

Kuthe ngesikhathi besebenza emasimini ,wasephandlwa elihlweni akazange enanzelele ukuthi ungenwe yini. Wahamba emtholampilo bafika bamupha umuthi wokuthi athontisele.

Lawa amaphilisi atholakala emapharmacy njalo uwathengiselwa nxa ubuye uthwele iprescription. Amaphilizi lawa alamandla njalo ayingozi awaphongukunathwa nje.

Umntwana omncane ungamuzwa umzimba wakhe usutshisa kakhulu uyanathiswa i pharasethamolu besekuthathwa inyathelo lokuthi ahanjiswe esibhedlela ukuze ayekhangelwa ukuthi kungabe kubangelwa yini ukutshisa.

Kuqakathekile ukuthi nxa usebenzisa amaphilisi endlini uwafake endaweni ekhatshana engasoze ifikelwe ngabantwana ngoba amaphilizi eyingozi kakhulu.

Ungezwa amakhala eluma lomphimbo uhayiza kutsho ukuthi unyenyelwa yi flue Kanye lamadlala ngakhoke gijima uhambe e pharmacy uyethenga imithi yokukhwehlela kanye lemithi eyelapha umphimbo

Ubaba uNdlobu wahamba esibhedlela ephatheke kakhulu. Wayeselensuku engenelisi ukudla kumbe ukunatha amanzi. Uthe efika esibhedlela bamgxumeka i-drip ukuze adle ngomzimba.

Longumuthi wesilungu ohlala phakathi komqando. Ukhitshiwe ngoba kulungiselelwa ukuthi uyesetshenziswa ukuhlaba abantu amajekiseni. Ngumuntu olamandla kakhulu.

Isiminengi imithi eqeda ubuhlungu. Kukhona eyekhanda, eyendlebe, eyesisu, kubekhona njalo egcotshwayo eyamadolo, eyeqolo kanye leyokulunywa.

Kulabo abathi nxa bekhwehlela, bezwe bekhwehlela nzima njalo kungaphumi lutho. Kutshukuthi ukukhwehlela kwakhona komile. Usukhona umuthi oncedisayo ukuze kuthambe, uyasiza lowomuthi.

Lowu ngumuthi wabantwana oncedisa kakhulu nxa bevimbene ngoba abantwana kabakhulumi nxa kukhona okubahlukuluzayo ubona ngokukhala langokutshisa umzimba. Lowo muthi uyasiza kakhulu.

Umongikazi omkhulu oqeqetshe ngabantwana, ufundisa abazali babantwana kanye labadlezane ngezempilakahle. Ukuthi abantwana bongiwa njani , badliswa njani kanye lokuthi baphathwa njani.

Abezempilakahle babone kungcono ukuthi basondele duze lalapho okwakhele khona izakhamizi. Ngakhoke, zisukumile izakhamizi ukuthi zizothola ukuncediswa mayelana lezempilo.

Umnyaka nxa uqala kulenhloso ezinengi ezikhangelelwayo ezibhedlela ukuthi zenzakale umnyaka uze uyephela. Nxa usuphelile sekukhangelwa ukuthi kambe lokhu ebesifisa kwenzakale kwenzakele yini , sisebenzise imithi enganani njalo sasebenza labantu abangani kwahamba kanjani.

Umama osebenza ku oganayizeshini abakhangela ngekhanselingi uxoxisana losisi okade ekhathazekile emoyeni wakhe ngezinto ebezimehlele.

Usuku ebesilulindele selufikile, usuku lokuthakazelela i-Mental Health Day. Abantu babuyile ngobunengi, kuzaxoxiswana labo ngokuziphatha kahle ukuvikela ingqondo zethu.

Abazempilakahle abakhangela ngokwelatshwa kwabantwana babala imithi asebeyamukele ukuze bahambe bayokwelapha abantwana abancane bebavikela emkhuhlaneni ehlukuluza isibindi.

Umntwana owayelimele engozini yemota uyajabula ngoba utholile usizo lokwelatshwa ,unyawo lwakhe olwaluqamukile lufakiwe insimbi lwathungwa ,njalo luyatshengisa ukuthi luzaphola masinyane

Abafundi abancane bathe gwaqa kanye lombalisi wabo bedlalisa imidlalo yabo, balindele abezempilakahle ukuthi bafike bazobakhangela, bayahlolwa bayathontiselwa abanye njalo bakhangelwa okutshiyeneyo

Ukudla okwakha imizimba yikho okukhulisa abantwana abancane. Abantu abakhangela abantwana bayakhuthazwa ukuthi banike abantwana ukudla izikhathi zonke babanathise amanzi alingeneyo.

Umkhankaso wabezempilakahle owokuhambela abantwana ezikolweni uqalile. Ngakhoke abantwana bazathola ukuncediswa okunjengokuthontiselwa, ukuhlatshwa, kanye lokuhlolwa imkhuhlane ehlukahlukeneyo.

Umongikazi udlala lamaphahla akhanya ephathekile esibhedlela. Bahlezi embhedeni bafakwa umoya emakhaleni ukuze baphefumule ngcono njengoba besebethwele nzima ukuphefumula.

Abohlangothi lwezempilakahle benza umhlangano, belungiselela uhambo abazakuba lalo besiya ezibhedlela ukuyabonisana labongikazi lamadokotela mayelana labantwana abancane.

Umntwana owayelimele kakhulu selutholile usizo lokwelatshwa njalo kuyathembisa ukuthi uzabangcono ngensuku ezilandelayo. Basebenze nzima amadokotela ukuze umntwana abe sesimeni esingcono.

Sekuyisikhathi sokudla ekilinika ,umongikazi ulungisela umntwana ukudla .Njalo uyamncedisa ukuthi adle aqine ukuze anathe amaphilizi .Ngoba amaphilizi awanathayo afuna umuntu osuthiyo.

Abazali abakhulelweyo kanye labamunyisayo bayakhuthazwa ukuthi baqhubeke behlolwa njalonje ukuze bavikele abantwana babo emkhuhlaneni enjenge AiDS ngakhoke bayancediswa kuzo zonke izikhathi.

Abafundi abangaphansi kohlelo lwe STEM, bajabulile ngoba bathenjiswe ukuthi abazayenza kuhle njalo abafanele ukuyenza umsebenzi wobudokotela, bazahanjiswa euniversity babhadalelwe nguhulumende.

Owesifazane ofike ekuseni esibhedlela ngesikhathi isisu sesibuhlungu. Usebelethile abantwana abangabafana, amaphahla. Udokotela uthwele elinye iphahla.

Leyi ngeyinye yendlela yokwelapha abantwana abancane esinanzeleliwe ukuthi iyasebenza njalo isazofakwa ezibhedlela ezinengi ukuze abantwana basizakale.

Oyisiphathamandla kwezemfundo yaphansi usekhuthaze izikolo zonke ukuthi izambuzi zabo kumele zeneliswe ngabantwana bonke. Abancane labo bayenelise ukuzisebenzisa.

Lolu luhlangothi lwezimpilakahle olukhangela ngabantwana abancane indlela abaphila ngayo indlela abadla ngayo kukhangelelwe ukuthi bakhule bengabantwana abaqinileyo njalo abathola yonke imithi ebafaneleyo empilweni.

Sokuyiskhathi sokunika imfuzo laba abenze kuhle. Ngoba usuphelile umcintiswane wokugijima okade ukhona. Bakhona abagijima kakhulu ukudlula abanye ngakho bazaphiwa imifuzo.

Abezempilakahle abakhangela ngokukhula kwabantwana sebenanzelele ukuthi abantwana bayadingwa ukulandelelwa, ukusekelwa kanye lokukhuthazwa ukuze baphile kahle.

Odokotela bakhangele umtshina bebonisana ngomuntu olele embhedeni okhanya ephatheke kakhulu. Babonisana ukuthi bangamncedisa kanjani ukuze asile azibone laye esengophilileyo njengabanye.

Iziphathamandla zilungiselela ukuzokwethula udaba abahamba ngalo kukhangelelwe ukuncedisa abantwana abakhule bezintandane bengelabazali ukuze bancediseke esikolo lekusasa labo.

Udokotela uhlola umntwana osanda kuzalwa, uyamkhangela ukuthi zingabe izitho zakhe zomzimba zonke zisebenza ngendlela efaneleyo. Bayawuthanda umsebenzi wabo.

Abe first Aid abaze ehlelweni lokuncedisa izakhamizi, babonakala sebencedisa ubaba osuke walimala ngesikhathi ephatheka laye emkhankasweni lowu omayelana labadala.

Isibhedlela se Richard Morris ngesinye sezibhedlela ezinkulu ezikhangela ngamehlo. Lesisibhedlela silabodokotela abaqeqetshileyo abawuthandayo umsebenzi, bayancedisa abantu ukuze belatshwe amehlo

Udokotela okade ehlola isigulane uxoxisana laso embuza ukuthi kungabe kuqalise nini lokho akuzwayo njalo uzwa kusenzanjani ekhangelele ukuthi amncedise ukuze asile masinyane.

Owezempilakahle uhlabe ijekiseni emunweni womuntu wesifazana ukuze athathe igazi abesesiyalihlola ukuthi kubonakale okungabe kuphethe lumama. Ngakho bazimisele ukumncedisa aze asile.

Amasotsha afundeleyo ukuba ngo nesi bancedisana labezempilakahle emkhankasweni wokwelapha abantwana .Bayabhoda labo behlaba bethontisela njalo.

Umphathi omkhulu wezempilakahle lomsekeli wakhe babonga uzulu ngokubambisana ngesikhathi kulwisa iCovid. Babonile ukuthi abantu bebephatheka kakhulu ukuze lesi sifo sinqotshwe.

Ofundela ukuba ngudokotela, uthwele umfanekiso wenhliziyo uyawukhangela ukuthi ingabe inhliziyo isebenza njani, njalo lendlela ezingasetshenziswa ukuze kuvikelwe imikhuhlane ehlasela inhliziyo.

Abongikazi baxoxisana lezigulane bebonisana ngokuzayenzakala ukuze bancedisane ekuthini bathole ukusila kusasemasinyane imikhuhlane abayigulayo ingakaze imemetheke.

Imithi yonke kanye lamaphilisi kutholakala esitolo esibizwa kuthwa yi pharmacy. Njalo kutholakala ngentengo elingeneyo ukuze wonke umuntu ayenelise ukuthola imithi emfaneleyo.

Abezibhedlela bayakhuthazwa ukuthi bananzelele izixwayiso ezibhaliweyo emithini abayamukelayo ukuze kungabikhona umuthi ozawonakala ngenxa yokuthi uthole indawo itshisa kakhulu kumbe iqanda kakhulu.

Lesi yisitolo semithi esithengisa imithi ehlukeneyo. Kulemithi yokugcoba, kube lemithi yokuhlaba, kube lemithi njalo enathwayo. Imithi leyi incedisa abantu ukuthi bazizwe bengcono.

Leyi ngeminye yemithi etholakala epharmacy. Elindele abangabe beyifuna, kungabe yizigulane kumbe abathunywe yizigulane. Ilindele ukuthi isetshenziswe nxa ngabe umuntu uyayifuna.

NgoMgqibelo ifamasi leyi ivula isikhathi esincane. Bayabe besenzela ukuthi abasebenza khona labo bahambe bayephumula. Kuqakathekile ukuthi uhambe masinyane uyethenga okufunayo kungakavalwa.

Uhulumede usekhuthaze osomabhizimisi ukuthi bavule amapharmacy ngobunengi ezitolo eziduze lezakhamizi ukuze izakhamizi zingahambi umango omude zilanda amaphilisi.

Abantu bajabulile esigabeni ngoba bekuvulwa ifamasi ebuye lemithi yonke akade beyifisa. Besesiside isikhathi behamba imango emide belanda imithi kanye lamaphilisi.

Amanye amafutha agcotshwa emzimbeni nxa umuntu elezilonda kumbe elamaqhubu asetholakala kuma famasi wonke aseduze. Zihambele uyezibonela ongabe uwadinga.

Odokotela abaqeqetshileyo sebeyenze amakilinika amancane abizwa kuthiwa ngama surgery. Lawo ma- surgery ande ukuhamba lamafamasi besenzela ukuthi kubelula ezigulaneni ukuthi athole ukwelatshwa kanye lamaphilisi eduze.

Imota yezigulane yiyo ecine isetshenziswa ukuthi ihambise imithi emakilinika asemaphandleni ngoba ibisifuneka leyomithi kulabantu abakade beyilindele.

Leyi ngeyinye yafamasi adumileyo koBulawayo, ifamasi leyi itholakala kuwo wonke amalokitshi kusenzelwa ukuthi kubelula ukuthola imithi eduzane ngesikhathi abantu beyidinga.

Ipharmacy leyi isiqeqetshile ngeze technology. Njalo kukuwe ukuthi uyahamba uyethenga kumbe uyabhukha uhlezi ngekhaya. Ufika kuphela ubhadale besebekuqhubela imithi yakho.

Leyi ngeminye yemithi ebuyileyo labantu akade bezodonetha. Imithi le iyancedisa kakhulu ngoba asibobonke abantu abanelisa ukuzithengela. Kukhangelelwe kakhulu abantu abadala.

Lifamasi ngiyithandela ukuthi izisebenzi zawo ziyawuthanda umsebenzi. Bancedisa wonke umuntu ngothando njalo bayananzelela konke abamele bakwenze ukuthi kuhamba ngesikhathi.

Izigaba zonke kanye lamalokitshi wonke kukhangelelwe ukuthi kube lezitolo zemithi ukuze izakhamizi zenelise ukufinyelela imithi eseduze kwabo bengahambi imango emide besiyadinga imithi.

Leyi ngeyinye yamapharmacy avula ilanga lonke lobusuku bonke kusenzelwa ukuthi nxa kuthe kwaba lamaemergency kungaswelakali ipharmacy evuliweyo ukuze abantu bancediseke.

Eminye imithi yesintu isitholakala emafamasi. Imithi enjengenhlaba, imithi leyo uyithola isiphekiwe yafakwa emambodleleni ngoba amafamasi athengisa imithi ehloliweyo.

Ama pharmacy athengisa konke okufuneka esibhedlela. Kulemithi lamaphilisi kube khona amabhanditshi ancedisa intamo elimeleyo, ancedisa amadolo kanye lakho konke.

Uthe eqeda kuyelatshwa ngudokotela ,basebemubhalela imithi okumele ayithenge. Wasedlula epharmacy ukuyakhangela leyo mithi ukuze abone ukuthi uyenelisa yini ukuhle ayithenge.

Leyi Kiliniki eyelapha izifo ezihlukeneyo njalo iyelapha bonke abantu. Abantwana, omama, obaba, abantu abadala. Kuyelatshwa njalo amehlo, amazinyo lakho konke.

Sekulemihlobo emibili yamafamasi. Ikhona ethengisa imithi yesilungu imithi enjengamaphilisi, umuthi wokukhwehlela. Besekusibakhona ethengisa imithi yesintu.

Ovunyelweyo ukuthi abelebhizimisi yefamasi, ngohambe esikolo wayaqeqetsha ngeze pharmacy. Lokho kwenzelwa ukuthi umuntu lo akwanise ukunanzelela imihlobo yamaphilisi ngoba eyifundele.

IPharmacy le, yiyo ethenjiweyo esigabeni seGwanda. Ilayo yonke imithi ongayicabanga. Umnikazi wayo uthandwa ngabantu bonke ngoba eluncedo kakhulu esigabeni leso.

Amapharmarcy ezibhedlela zikahulumende ahlala elemithi etshiphileyo. Imithi leyo iyanceda abadala abangasasebenziyo ukuthi labo benelise ukuyithenga.

Le ifamasi ilayo yonke imithi ongabe uyidinga. Kodwa ihlukene lamanye ngoba yona ivala ngoMgqibelo, kodwa amanye amalanga wonke iyabe ivulile. Ngihlala ngizibuza ukuthi bakwenzelani khonokhu.

Amadolobho wonke aselaso isitolo esikhulu semithi , ukuze kube lula ukuwoda imithi kuhanjiswa ezitolo ezincane. Bebehamba imango emide besiyalanda imithi, sekungcono khathesi.

Abezempilakahle bafundisana ngohlelo abazakuba lalo emaphandleni bejonge ukufundisa mayelana lokuhlela kwezemuli bekhangelele ukuthi kunqotshwe umkhuhlane wengculaza ikakhulu ebantwaneni.

Udokotela uxoxisana lesigulane kanye lesihlobo sesigulane kukhangelelwe ukuthi banga ncedisa njani ogulayo ukuze athole ukusila masinyane njalo akwazi ukuthi abuyele ekhaya angahlali kakhulu esibhedlela.

Uhlangothi lwezempilakahle luxwayise abantu esigabeni ukuthi bathenge ukudla ezitolo ezisemthethweni ukuze bathenge ukudla okuhloliweyo izikhathi zonke.

Abohlangothi abakhangele ngemithi bayaqinisa ukuthi bazakhangela bananzelele ukuthi imithi iyenziwe kahle, yenziwe nini njalo kumele ihlale isikhathi esinganani ukuze ingabi yingozi.

Namuhla lilanga elikhulu eTsholotsho, esigabeni sakosiphepha ezitolo. Izakhamizi zisukumile ngobunengi zisizwa umlayezo wokuthi kuzaba labantu abakhankasela ukuziphatha kuhle kwabantwana.

Abezempilakahle namuhla bazavatshele eMpopoma Secondary. Bazokhulumisana labafundi mayelana lokuziphatha kahle. Lokuhlonipha imizimba ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Imikhankaso yezempilakahle lokhe iqhubeka ngoba kukhangelelwe ukuthi abantwana labasakhulayo bafundiswe ngendlela ezinengi ukuze bakwazi ukuvikela imikhuhlane yengculaza.

Ugogo uphiwe ithuba lokukhuluma ngesikhathi besemhlanganweni wokukhankasa mayelanga lokuhlanzeka kokuphila kahle esigabeni sabo. Kumjabulisile ukuthi akhulume phambi komphakathi.

Uhlangothi lwezempilakahle olukhangela ngemithi, luyaqinisa ukuthi luzaqhubeka lukhangela ukuthi imithi ephiwa abantu isemthethweni yini njalo ilungile ukuthi inathwe.

Uhlangothi lwezempilakahle olusebenzisana lama-Non Governmental Organisation bayenze umhlangano ukuthi bancedisane mayelana lomkhuhlane okuthwe uzabuya.

Abezempilakahle bathethe isinqumo sokuthi bayehlala phakathi kwedolobho ukuze bonke abantu abedlulayo bababone bakhulumisane labo mayelana ngezempilakahle.

Inhlangothi zama Non Governmental Organisation ezikhangele ngezempilakahle zibuthene ukuze zincedisane ngendlela ezihlukeneyo kukhangelelwe ukuthi abantwana bathole impilo engcono.

Umama okhulelweyo ujabulele ukuthi insuku zakhe sezisondela ezokuthi abelethe, njalo ujabulile ukuthi wonke akade ekufundiswa ngabezempilakahle ukwenze ngendlela efaneleyo ukuze avikele umntanakhe.

Usuphelile umkhankaso okade ukhona esigabeni. Kufundiswa izithandani zemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile njani ukuze bavikele imkhuhlane enjengengculaza.

Abazempilakahle abakhangela ngohlangothi lwabomama kanye lamankazana batshengisa abantu ngokusebenzisa ama pads kanye lokuziphatha kahle. Bayabonisa ukuthi kungabe kusetshenziswa kanjani ukuze abantu bangaphambanisi.

Abe organization ekhangela ngama nkazana bafundisile abantwana baxoxisana labo ngokuziphatha kahle ,langokuhlanzeka. Bathe beqeda babanika ama pads ukuthi basebenzise.

Kuleqembu elikhethiweyo ukuthi lifundise abasakhulayo mayelana lokuziphatha kuhle. Abasakhulayo yibo abasengozini yokwenza izinqumo ezingabalethela imikhuhlane emibi.

Abazukulu bakagogo abangamaphahla, bahlezi phansi baqeda kudla njalo bayakhanya ukuthi basuthi lemizima yabo mihle, okwabantwana abahleli kuhle abaphethwe kuhle ngugogo wabo.

UMongikazi ukhulumisana labagulayo kanye labaphelekezela abagulayo ukuze balungiselele ukungena, bathole ukuhlolwa ngamunye ngamunye ngoba isikhathi sesitshayile.

Udokotela. okade ehlola. umama ozithweleyo utshengisa impumela zesi-kani. Ukhanya ebobotheka ngalokho akutholileyo kodwa uzamchasisela umama ukuthi utholeni.

Abezempilakahle bebefundisa omama mayelana le Family Planning. Bebatshengisa ubuhle bokusebenzisa imihlobo ehlukeneyo njalo bebazisa ukuthi balakho ukukhetha umhlobo abafuna ukuwusebenzisa.

Lusuku olukhulu olokuthakazelela i-World AIDS Day. Lukhuthaza abantu abanatha amaphilisi ukuthi akutsho ukuthi impilo yakho isiphelile. Isaqhubeka okufunekayo yikuziphatha kuhle.

Owesifazana uyahlolwa ingaphakathi yesisu sakhe, ukuthi umntwana uhleli kuhle, uyaphila akula yini okumphambanisayo njalo kuzabonakala ukuthi umntwana wakhe ngoyini.

Amankazana ajabulile ngoba ephiwe isiphiwo sama pads. Aphiwe ngusisi owayefunda esikolo sabo. Uthe ubone kuyinto enhle ukuthi abuyele lapho afunda khona ayencedisa abantwana abasakhulayo.

Omama bayaxoxisana bethwele abantwana abangamaphahla. Bebonisana ukuthi bazoyenza njani ukuze abantwana laba bancediseke njalo balungiselela ukuthi bahambe ekilinika.

Umongikazi uhlola umntwana oselensuku ezelwe. Bamkhangela ukuthi engabe ekhula kuhle yini. Bayakhangela isilinganiso sakhe ngokomzimba babuye bakhangele ngokobude.

Udadewethu ngumuntu okhuthalele ukuvula ekuseni esiya gijima ngoba ethi kuyamsiza ukulwisana lemkhuhlane emnengi enjenge mkhuhlane yenhliziyo simbona lapha uvela gijima usenatha amanzi akuze ayehlise iphika.

Abe festi eyidi batshengisa omunye umhlobo wokunamathisela amabhanditshi ngesikhathi sokwenzeke izingozi, izingozi ezingenzeka nxa abantu begijima kumbe abantu bedlala ibhola, bayabonisa lokuthi usetshenziswa njani.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi badle izithelo ukuze zibancedise ukulwisa imkhuhlane emzimbeni, izithelo lezo ziyasiza kakhulu ngoba zilwa lezinto esiyabe singazinanzeleli.

Udokotela ukhangela impumela abayithole ngesikhathi behlola omunye wezigulane. Uyananzelela ukuthi kungabe kuwonakale ngaphi njalo kungenzakalani ukuze isigulane lesi sincediswe.

Udadewethu uyazelula ngoba eqeda ukugijima. Ungumuntu othanda ukuvuka egijima ukuze umzimba wakhe uhlale umncane ulingene njalo uthi wenzela lenhliziyo yakhe ukuthi isebenze kahle.

Abezempilakahle bathethe isinqumo sokufundisa abafundi mayelana kefirst aid ukuze benelise ukuncedisa abantu abehlelwe zingozi ngesikhathi abemtholampilo bengakafiki.

Omunye walaba akade behambe ukuyagijima umango omude usuke wawa wasenyela idolo. Ngakhoke udokotela uyamhlola ekhangela ukuthi lingabe lilimele okunganani idolo lakhe.

Abe first aid sebelungisile ibhokisi labo abazahamba lalo labantwana besikolo abaya kumncintiswano wokugijima. Bathwele amabhanditshi, amafutha kanye lakho konke abazakusebenzisa.

Intombazana elungiselela umncintiswano wokugijima, iyazelula iphakamisa lensimbi ukuze umzimba wayo uhlale uqinile. Umncintiswano lowu uzabakhona phambi kwenyanga ezimbili.

Owe First Aid kade efundisa abantu ukuthi ifakwa njani i bandage nxa umuntu eselimele isandla. Kuyabonakala eqalisa ukuyifaka. Kulandela kuye eseyifaka eyidindelela ukuze umuntu aphole.

Omunye ubhudi okade edlala ibhola, uwile wasetshaya ngedolo phansi, waselimala. Bagijimile abe first aid bafika bamkhangela, bamthoba, basebemgcoba imithi eminengi nengi.

Abantu abanengi sebekhuthazwa ukuthi bazidingele imtshina yokuhlola umfutho wegazi ukuze bakwanise ukuzihlola besemakhaya abo , benelise ukuzihlola ekuseni bevuka, bazihlole emini kanye lantambama ukuze babone umehluko.

Lowu ngomunye umhlobo wama computer asebenza ezibhedlela. Otshengisa impumela ngalokhu okuyabe kuhloliwe kusigulane. Impumelo ezinjongokuthi inhliziyo itshaya njani, umuntu uphefumula njani.

Udokotela wamathambo uhlezi ehofisini yakhe ukhangela ikhompiyutha ukuthi bangaki abantu asebancedisile njalo bangaki abalokhe bedinga ukuncediswa.

Udokotela uhlola umuntu wesilisa obuye ephathekile kakhulu ekhala ngesifuba. Ukhangele ku computer yakhe ukuthi kungabe kusenzalalani esifubeni sakhe lumuntu. Uzamncedisa ngendlela athole ngayo.

Udokotela uhlezi phambi kwe computer ekhangele impumela zesigulane. Isigulane leso sihlezi laso esitulweni ngesikhathi sigxunyekwe intambo emtshineni.

Ubaba obeselesikhathi eside ekhala ngesisu ethi kulento ayizwa ihamba usefikile esibhedlela bayamuhlola ukuthi kungabe kusenzakalani esiswini sakhe bamfake emtshineni.

Umsuzwane ngomunye wemithi yesintu eqakatheke kakhulu encedise kakhulu abantu ngesikhathi kulomkhuhlane obudumile umkhuhlane we-COVID. Abantu basizakele ngesikhathi bewusebenzisa ukufutha, abanye njalo bebenatha.

Abadala bathi unyenye ngomunye wemithi eqalathekileyo ikakhulu nxa kulabantwana egumeni. Ngoba lumuthi uyaxotsha imimoya. Ikakhulu abantwana abalala besethuka uyasiza kakhulu

Amahlamvu ebhanana ngomunye umuthi abantu abangawaziyo. Amahlamvu lawa ayafakwa emanzini anathwe. Ayelapha umphimbo olezilonda, amadlala Kanye lamalonda elimini.

Imithi yesintu iyanceda ikakhulu ebantwini abangatholiyo lula imali ngoba yona ihlala ikhona eduze ayidingi ukuthi uze uyihambele esitolo.

Abalimi abanengi sebececisa ngemithi yesintu emagumeni abo. Eminye imithi yesintu ilamaluba akhazimulayo ayenza iguma libukeke lilihle eminye imbala yakhona ngebomvu.

Imizi yonke sekumele ibelezivande. Izivande lezo kumele zibelengxenye ezahlanyelwa izilimo zokudla kubelezilimo zemithi ukuze imithi itholakale eduze.

Isikhathi sezulu ngisithandela ukuthi izilimo zihlala zibukeka, amahlamvu ahlala eluhlaza tshoko, umuthi wangkhona kutsho ukuthi uzabe ulamandla kakhulu ngoba usuthi amanzi.

Eminye imithi yesintu eyelaphayo itholakala egangeni. Imithi leyo iyaziwa ngabadala. Nxa ungabatshela ukuthi uphethwe yini bayakulayela ukuthi uhambe endaweni enje uzahlangana lesihlahla esinje.

Eminye imithi esetshenziswayo iyazimilela besekuthi njalo eminye iyahlanyelwa. Okutshukuthi limithi iqakathekile ngokufananayo ngoba iloncedo olutshiyeneyo kodwa oluqakathekileyo.

Eminye imithi yesintu ihambelana lamaluba ngakho amanye amaluba ayingozi ebantwini kuqakathekile ukuthi umuntu abewazi umehluko abewazi umuthi oyiwo.

UMaNdlovu ubehambe emkambo ukuyathenga imithi yesintu, abamthengiseleyo bahle bamnika lentanga bathi afike azihlanyelele egumeni lakhe ukuze ehlale elawo.

Kulezi insuku ilanga litshisa kakhulu. Amahlamvu emithi yesintu aseswabile. Ngabe izulu lonyaka liyabuya masinyane ukuze kuthambe kungakaze kutshe kuphele.

Eminye imithi yesintu imila phezu kwesiduli, kuqakathekile ukuthi unanzelele nxa usikha sokungezakala ukuthi lesosiduli siphume inyoka kumbe inkume ucine usulunywa.

Umsuzwane ngumuthi olamandla kakhulu ekwelapheni isifuba. Umuthi lowu ulesilinganiso okumele usisebenzise nxa uwunatha, ngoba ungawusebenzisa ngesilinganiso esingaphezulu usuka ubeyingozi.

Kuqakathekile ukuba lolwazi lemithi yesintu, ukuthi itholakala ngaphi njalo isetshenziswa ngaphi. Eminye imithi ilezilinganiso ezitshiyeneyo, kuhle ukuthi umuntu abesazi isilinganiso asifunayo.

Lonyaka izulu linile kakhulu amahlamvu emithi yesintu ahlumile okumangalisayo okutshukuthi imithi leyi izancedisa abantu abanengi esigabeni ngoba iminengi.

Minengi imithi yesisu eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo njalo imithi yakhona iyatshiyana eminye yelapha ikhanda, eminye isisu, eminye njalo yelapha inyawo. Kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi lo welapha lokhu, lowu welapha lokhuyana.

Isihlahla soxakuxaku laso kuthwa singumuthi omkhulu. Amaxolo empande kuthwa ayelapha izilonda esiswini. Ungawafaka emanzini atshintshe abe bomvu ubusunatha lawo manzi uyathola usizo.

Njengoba izulu lisina kangaka. Ayahluma amaluba emithi. Imithi leyo izasisiza kakhulu nxa ithe yahluma kakhulu ngoba izabe isimnengi isisenela wonke umuntu.

Lesi yisibonelo somuthi wesintu okade uhlanyelwe, usumilile bazatshengiswa abantu ukuthi ihlanyelwa njani ngoba kukhangelelwe ukuthi wonke umuntu esigabeni awuhlanyele.

Omunye umuthi oncede abantu ngesikhathi se COVID yihanyanisi ehlanganiswe lelemoni. Lumuthi uvikele kakhulu abantu ukuthi bangabanjwa yi COVID ngesikhathi I COVID ihluphile kweleZimbabwe.

Isitholakala imithi yesintu esiphekiwe yenziwa amaphilisi. Sekulula ukuthi unanzelele isilinganiso okumele usinathe ukuze unganathi kakhulu kumbe unganathi kancane.

Leyi yimithi yesintu eyelapha izifo ezinengi ezihlukeneyo abanye njalo bayibiza uzifo zonke okutshukuthi loba yisiphi isifo siyelatshwa iyanceda kakhulu limithi.

Ugogo umaMlotshwa nguye okwazi ukuhlanganisa imithi yesintu. Lesi yisiphiwo sakhe uthi uyaphutshiswa ukuze akwanise ukuncedisa abantu mayelana lemithi yesintu.

Baqinisile abadala nxa besithi inhlaba nguzifo zonke ngoba isebenza imisebenzi eminengi. Isikhona inhlaba yokugeza ikhanda, iyanceda ukuthi inwele zikhule.

Abezempilakahle bathi ukudla izithelo kuyancedisa ukuhlambulula igazi emzimbeni. Kuyavikela emikhuhlaneni engaqedakaliyo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bazidle ngobunengi.

Leyi ngeminye imithi eyenziwa ngenhlaba. Imithi leyi iyelapha isikhumba njalo yenza isikhumba sibe butshelezi singabi lamaqubuqubu, iyancedisa kakhulu ukuthi umuntu abukeke.

Amadolobho amanengi aselemihlobo yezitolo ezithengisa imithi eminengi. Zikhona izitolo ezithengisa imithi yesikhiwa kube lezitolo ezithengisa imithi yesintu.

Iqembu labalimi bemithi yesintu batshengisa izilimo zabo esezikhule kangaka ukuthi bazigcine, bazithelela njani, njalo zizaqala nini ukusetshenziswa.

Imithi yesintu ifuna umuntu abe lolwazi olujulileyo ngayo ngoba kuqakathekile ukuthi ubezazi izilinganiso zayo ukuze ungafaki kube kunengi kakhulu, kumbe kube kulutshwane kakhulu.

Odokotela bayakhuthaza abantu ukuthi basebenzise lawa amaphilisi emzimbeni ukuze amathambo aqine njalo amandla okusebenza abekhona ngoba abantu bekhala ngokudinwa masinya.

Kulezihlahla ezisinika imithi ezinjenge sihaqa kuyaklwebulwa amaxolo ukuze efakwe egabheni elamanzi unathwe .Kubekhona njalo umvagazi lawo uyaklwebulwa amaxolo.

Eminye imithi yesintu isilungiswa layo njenge mithi yesilungu ,isifakwa emambodleleni ibhalwe amabala njalo eminye yenziwa amaphilisi lawo ahlala emagabheni

Abantu bayakhuthazwa ukuthi balondoloze izihlahla ikakhulu ezemithi ukuze zihlale zikhona nxa sezifuneka. Kuqakathekile ukuthi zihlanyelwe njalo.

Isagogwana kumbe indumba yeganga ngomunye wemithi eqakatheke kakhulu . Lumuthi uyelapha isifuba abantu abavalekayo bayawunathiswa nxa bevalekile kumbe iyelapha isisu nxa umuntu ehlutshwa yisisu.

Umama utshengisa abalimi ngokuqakatheka kokulima imithi njalo lokuthi kuyancedisa ezimalini kulaba abangenelisiyo ukuya emtholampilo ngoba leyo mithi bazabe bezilimele ngekhaya.

Lo ngomunye umuthi ozimilelayo egangeni. Umuthi uyancedisa kakhulu abantu abahlutshwa yisisu. Uyafakwa emanzini unathwe. Kuthi njalo abanye abahlutshwa yikungadli kahle uyabancedisa labo.

Imithi yesintu enjengomsuzwane isebenze kakhulu ngesikhathi seCovid. Abantu abanengi belatshwe yiwo. Yikho benelisile ukufika isikhathi lesi belokhe bephila.

Esivandeni sakomakhelwane kulinyiwe izinto ezehlukeneyo. Kulemibhida, kulamatamatisi besekusiba lengxenye okulinywe khona imithi eyelaphayo.

Asiyo yonke imithi yesintu etholakala egangeni, eminye itholakala engadini ngoba iyalinywa. Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besenelisa bazilimele imithi yesintu.

Nxa usiyadunga imithi egangeni unanzelele lapha ohamba khona ngoba limithi imila kanye lokhula oluyingozi, kulokhula okuthiwa yimbabazane luyahaqaza kakhulu.

Kulezithelo ezelaphayo njengemithi yesintu. Izithelo lezi ziyatholakala emizini ehlukeneyo. Abanye bayazihlanyela ukuze zihlale zikhona eduze iskhathi sonke.

Imizi eminengi isihlanyela imithi yesintu iyenza amaluba egumeni, lokhu kuyasiza kakhulu ngoba kwenza kubelula ukuthi umuthi utholakale eduze ungazange uhambe esitolo

Irozimeri liluba elingumuthi omkhulu kakhulu elelapha izifo ezinengi. Liyancedisa ukupholisa ubuhlungu, liphinde njalo lincedise kulabo abakhohlwa masinyane. Liyanceda ukuthi igazi lihambe kuhle emzimbeni.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezihlukeneyo. Eminye kusebenza impande zayo, uyazifaka emanzini ubusunatha. Eminye kusebenza amahlamvu. Uyawachola uwafake emanzini ubusunatha.

Njengoba sekuzaba yisikhathi somqando, kuqakathekile ukuthi eminye imithi kukhiwe amahlamvu ahle ahlale egciniwe endlini ngoba engatshazwa ayabe engasasebenzi kuhle.

Lo ngomunye umuthi osukhiwe wonyiswa osulungiselelwa ukuthi ucholwe uzalinganiswa ufakwe emaphetshaneni njalo uzabe lesilinganiso se thispunu uyagoqozela emanzini.

Imithi yesintu ayiphombu kubanjwa ngumuntu wonke, ikhona imkhuba elandelwayo ukuze limithi isebenze ngesikhathi usuyisebenzisa abadala bayayazi leyo mkhuba.

Okunye okuhle ngokusebenzisa imithi yesintu yikuthi uyenelisa ukuzilimela esivandeni sakho. Awusebenzisi imali enengi ukuze ubelemithi ngoba iyabe ivele ikhona egumeni.

Eminye imithi iyathela amaluba amahle, amaluba lawa akhule abe yizithelo, kuzithelo lezo yikho okutholakala khona intanga ezizasebenza ukuthi kuhlanyelwe eminye imithi.

Lapha kusemkambo emakhokhoba. Kutholakala yonke imithi yesintu. Hamba uyezibuzela ongabe uwufuna. Uyabatshela ukuthi wena ukhathazwa yini, besebekuncedisa ogogo bemkambo.

Imithi yesintu ilemikhuba elandelwayo ayiphombu kusetshenziswa njengayo yonke imithi, eminye kuthiwa kumele uyithathe ilanga litshonile ikuze ikusebenzele eminye njalo ayithathi skhathi.

Engikuthandela imithi yesintu yikuthi itholakala egangeni njalo ihlezi ikhona. Ayithengwa, kodwa ubunzima bakhona yikuthi kumele ubeyazi ukuthi isebenza njani.

Eminye imithi eyelaphayo siyithola kuzothelo esizidla nsukuzonke. Lesi sithelo yiAvocado. Ukusidla kwakho uyathola ukwelatshwa emikhuhlaneni yenhliziyo kanye leyomfutho wegazi.

Abanye abantu nxa bebona inzala kumbe ucucuza bayayisuphuma kumbe bayigebhe bethi lukhula, bengazi ukuthi ngumuthi omkhulu olamandla. Lumuthi uyanceda kakhulu ukuletha igazi emzimbeni.

Abadala bathi eminye imithi iyahlonitshwa, ayiphongu khiwa ngumuntu wonke. Kwande ukuthi bathume abantwana abancane ukuthi kube yibo abakhayo, ukuze isihlahla somuthi leso singasali sisifa.

Kuqakathekile ukuthi nxa usiyadinga imithi yesintu unanzelele lapha ohamba khona lonyathela khona ngoba eminye imithi iyikudla kwezinanakazana eziyingozi ebantwini.

Lesi yisihlahla esikhulu okuthiwa yisihlahla somkamba. Umkamba uyelapha izinto ezinengi, uyelapha abantu uphinde uyelaphe lenyamazana. Kuqakathekile ukuthi nxa ulaso eduze usiphathe kahle ungasigamuli.

Ogogo labokhulu bathi bona bakhetha imithi yesintu ngoba imithi yesintu iyatholakala lula njalo itshiphile ukuyithola ayifani lemithi yesikhiwa ngoba kunzima ukuyithola nxa ungela mali.

Kudala wawuthi nxa ungezwa ugula kumbe utshaywa likhanda ubone ugogo ephuma iguma ,nxa ephenduka uyabe esethwele izihlahla ,uzambona esegxobagxoba efaka emanzini ethi thatha unathe

Kuqakathekile ukwazi umehluko wokhula lomuthi wesintu. Njengoba izulu linile kangaka kukhulile konke lokhula, kodwa nxa uwazi umuthi wesintu ulakho ukuwukhetha phakathi kokhula.

Omunye umuthi wesintu omila egangeni osetshenziswa zinyanga ukwelapha izigulane, lumuthi uyancedisa kakhulu kulaba abahlutshwa ngumkhuhlane wesisu ukugijima kakhulu.

Lesi ngesinye isihlahla sesintu esisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Kusetshenziswa amaxolo kumbe impande. Amaxolo ayafakwa emanzini enathwe. lmpande lazo ziyafakwa emanzini.

Inhlaba besiyazi imila egangeni kodwa khathesi isingumuthi omkhulu oncedisa kuzifo zonke. Kuqakathekile ukuthi izihlahla zenhlaba sizigcine sizilondoloze ngoba zilusizo.

Ngesikhathi sokutshisa imithi yesintu kumele ithelelwe ngoba isihlahla sakhona akumelanga size sitshe ngoba sihlala sisisebenzisa izikhathi zonke. Imithi leyi siyayidinga insukuzonke.